Omwana omuwala omuto nga baamusiba enviiri mmyufu akutte ekitabo mu ngalo era ng'atumudde mu kkamera, emabega we waliyo omwana omulenzi nga tali mu ssaati waliwo omwana omulenzi omulala nga bonna batunuulidde eno kkamera nga ku mabbali gaabwe waliwo kappikipiki.

Ebinyonyi bibiri nga kuliko ekyeru, ekirala nga kiddugavu, nga byombi byombi biyimiridde ku lukalu lw'ennyanja, ng'amazzi galimu amayengo gakuba nnyo era 'oluuyi olulala nga waliyo amaato abiri nga goolekera ku lubalama lw'ennyanja eno.

Ebisubi nga biwanvu nga bifuna amazzi amangi ekibiyambako okukula nga bigimu bulungi nga byonna byeyagaza era nga bingi biri kumukumu.

Omuntu atadde omupiira ku kigere kye era wansi w'alinnye wa ttaka. Kirabika nti bali mu kusamba kapiira kubanga balinga abagezaako okumulumba bamuggyeko omupiira bazannye oba basambe.

Abasirikale babiri bali ku luguudo wabweru w'ekikomera ekimu nga balabika bayina gwe balinda. Omusirikale omu ayambadde kalifulekitajjaketi ng'alinga ali ku ssimu.

Omukyala ayambadde bbulawuzi enzirugavu kw'ossa ne ssikaati enzirugavu atudde wansi ku kaleesu ka kiragala ku mukono gwe ogwa kkono nga waliwo omukyala omulala ayimiridde naye nga yeesibye akaleesu n'ateekako ne kabbulawuzi akamyufu ng'emabega waabwe waliwo omudaala nga batundawo cabbage n'ennyaanya. Kumpiko n'omudaala waliwo akaana akato ak'obulenzi aka akalobye.